Abantu bangi abazze ku mukolo omukolo guno gulabika nga bwa byafaayo ate era nga bwa byabuwangwa awo nno omuntu buli muntu asemberawo asemberawo agezaako okubeera ng'anyeenyaako ku magumba si kuba nga lumuleka lutyo.

Omuntu yenna yandisaanye n'alunda ente olw'obulungi obulimu nti singa oba oyina ekintu ky'oyagala bw'otunda ente osobola okukimala naye bw'oba nga toyinaawo kintu kyonna ky'olunda ky'osobola kutunda kiba kitegeeza nti ebintu byo eby'omugaso ng'ettaka by'ogenda okutunda.

Waliwo abantu Katonda be yawa emitima nga migumu kuba bw'otunuulira ekiyiriro nga kino bwe kifaanana, kizibu nnyo okugamba nti osobola yadde okwewaayo okuyimirira okumpi nakyo we kiri. Waliwo omuntu alabibwa ng'ayambadde olugoye olwa kyenvu waggulu so ng'ate ne wansi ndowooza ayambadde olugoye lwa bbululu, alinnya amazzi gye gava.

Abatendesi b'ebikonde bo we basanga we bateeka enkambi zaabwe. Tutunuulira ensonga ez'enjawulo eziviirako omuntu okufuna amaanyi era ng'agenda ataddewo ebipiira eby'okkuba. Ono nno mukubi wa bikonde era mw'aggya ensimbi.

Omukyala ali mu kulima naye bambi alabika nga akuliridde naye nga kino kye kimu ku bintu by'akola okusobola okubeera ng'aggyamu akasente okusinga okudda awo okusabiriza n'okulinda abo abaana n'abazzukulu okubaako kye bamukolera.

Bano nno balabika nga bazimbi bali abantu bana abali waggulu w'ekizimbe kye bali mu kuzimba naye okusinziira ku nfaanana yaabwe balabika nga bakola gino emiti egiwanika akasolya era nga gye bali mu kupangapanga basobole okuwanika akasolya.

Abantu bali kutambula; omu omukyala aweese enku ku mutwe gwe, omulala taweese. Bonna batambula, aweese enku akutte omwana ku mukono.

Waliwo engalo ezirabibwa nga zikutte ekyennyanja okusinziira ku bubumbwa bw'engalo zino n'obunene bwazo kikuwa okukakasa nti engalo ezo za musajja akutte akennyanja akalabika obulungi era nga kali mu langi enzirugavu oboolyawo tuyinza oggamba n'eya kyenvu.

Omukyala alabika ng'akola omulimu gw'okutunda edduuka naye nga obusengeke bw'edduuka lino bwe bufaanana bulaga nga ge gano amaduuka ge bateekako omuwendo ku bintu oluvannyuma n'ogenda n'osasulira mu maaso.

Katonda yatukolera kigambo mazzi buli kiramu kyonna kiyimirirawo ku lw'amazzi awo nno we nsinzidde okugamba nti n'enjovu nazo zisobodde okufuna kkaseera akalungi nga ziri mu mazzi zeeyiira ku mazzi ate era nga zinywa ne ku mazzi kale noolwekyo buli kintu kyonna ekiramu kyetaaga amazzi.

Mu bifo ebimu ewatannaba kutuuka mazzi ga ttaapu bakozesa nzizi ate era abamu ne bakozesa nayikondo. Nayikondo eno osobola okubeera ng'ogikozesa mu ngeri y'okugisunda. Wano tulaba abakyala babiri: omu ayimiridde mu maaso ga nayikondo, omulala y'agikutte ali mu kubeera ng'asunda. Bali mu kusena ebidomola ebiyinza okuba nga bisukka ne mu mukaaga.

Amakubo g'omu kyalo ge makubo agatera okubeera ag'ettaka. Wano nno ng'enkuba yatonnye w'okakasiza nti ekyalo si kirungi kuba amakubo g'ettaka si malungi kubanga yo kkoolaasi ne bw'abanga enkuba ne bw'etonnya etya teriseerera okuggyako nga mulimu ebinnya.

Abasajja babiri bali ku lyato ery'enkasi era bombi bali mu kkuba nkasi wabula tebambadde ssaati ebifuba byabwe birabika beeyongerayo baseeyeeyeza ku mazzi era nga bw'otunuulira n'enfaanana y'amazzi galaga nti kirabika nti yali nnyanja.

Ebizimbe bingi ebiwanvu ebibeera mu bibuga era bw'otunuulira ekizimbe kino tolemwa kumanya nti ddala kino kyandiba nga kibuga okusinziira ne ku mmotoka ezisimbye emabbali w'amakubo ate n'endala ziri mu kibangirizi w'oyinza okugamba nti ziri mu ppaaka zaazo.

Amaduuka uh bya mirundi ebiri ku kizimbe ekisiigiddwa langi eya kyenvu so ng'ate kuliko n'ebigambo ebiddugavu ebiyinza okubeera nga biwagira ttiimu ya Uganda esamba omupiira amaduuka gano gajjudde bugule.

Abakayala abalabibwa balabika nga b'eyo ngulu kuba be basinga okwetonaatona bw'otunuulira omukyala ono asoose ataddeko n'akamwenyumwenyu kyonna kye yali atunuulira kyamusanyusa nnyo. Ku mugongo gwe kuliko omwana gw'aweese naye nga n'omwana naye ate atunudde luuyi lulala.

Katonda yatukkiriza okubeera nga tufuna emikwano mu bakyala ate era ne tufuna emikwano okuva mu baami nti, abaami bwe batuuka ekiseera nga bakuze bava mu maka ga bazadde baabwe ne bagenda nabo ne batandika agaabwe. Tulaba omwami anekaanekanye mu kkooti era nga tulaba n'omukyala anekaanekanye mu kyambalo eky'obugole ekifaanana okubeera nti nno abantu bano bava ku mbaga oba gye balaga ku mbaga.

Abalenzi bano bali waka basamba mupiira bali mu kuzannya ku waya kuliko engoye ezaateereddwako ate era ndaba nga baaniseeko ne sokisi ez'essomero bandiba nga leero tebasobodde ggenda ku ssomero olwo ne basalawo basambe akapiira.

Kubamu akafaananyi ng'obadde otambula oyina wooli mu miti, n'ojja osanga obwenyi oba n'ogwisaganyako obwenyi n'ekisolo kino, bw'ogenda okwetegereza ng'ekisolo kino mpologoma erabika ng'eyina we yali ewummuludde ng'ekenga erabe oba eneefuna ekyokulya

Abooluganda ababiri baabatumye oggenda okuleeta amazzi ku luzzi era mu kugenda baakutte ebidomola bibiri era ne bagenda n'eggaali. Kati bamaze okusena amazzi ebidomola babisibidde ku ggaali olwo basindika. Omulenzi y'akutte amayembe ate omuwala ali mabega asindika.

Omukyala ayambadde engoye eza yunifoomu waggulu ayambadde bbulawuzi njeru ate wansi n'ayambala ssikaati y'oyinza okugamba nti nno ya kkaci afaanana okubeera ng'ali mu kudduka kubanga obudde bumuyiseeko so ng'ate akutte n'ekitabo.

Eno nno nkulungo y'oku luguudo lwa Kabakanjagala nga enkulungo eno Ssaabasajja Kabaka yekka yekka y'agiyitamu nga teyeetoolodde ajja butereevu n'agiyitamu era ne yeeyongerayo okugenda mu lubiri lwe.

Kano ke kabonero k'eggwanga Uganda nga kalaga empeewo eriko ate era ne kalaga ᵑᵑaali so ng'ate mu ko mulimu omusana n'eᵑᵑoma olwo nno obwo obubonero ne buba nga bukiikiridde bulungi Uganda.

Ekifo kino kyonna kijjudde ensozi bw'ozirengerera ewala toyinza kulekera awo kutya so nga ate eno emabbali waliwo ewali ennyanja era nga wano we wali n'amayumba agayinza okubeera nga gaazimbibwa olw'okwagala okusemberera ennyanja.

Ku mulundi guno nno omwami alabika ng'ali yekka mu lyato ate lirabise okuba nga liwanvumukko ate nga ddeneko, wabula eryato liwandiikiddwako ebigambo ebyebaza Yesu ate erudda ne biba nga bigamba nti yabasasulira ebibi. Kale mu mbeera efaananako bw'etyo ly'eryato eriri mu nnyanja.

Ekisolo kino kye kiyitibwa ekizike. Bitera kubeera nnyo mu nsiko oba mu makuumiro g'ebisolo wabula mbambi okusinziira ku nfaanana gye kifaanana kirabika nga si kisanyufu waliwo ekigguddewo kye kitaagadde.

Ebimuli bya bika bingi waliwo ebimuli ebya langi ez'enjawulo era nga bikula mu bifo eby'enjawulo naye bw'otunuulira ekifo kino kya langi ya kakobe mbutuufu kifaananye bulungi so ng'ate bw'otunula olabayo kko ku bimuli ebirina langi enjeru kati nno byasikirizza dda enjuki okubeera ng'ejja okubikyalira.

Ekinyonyi kino simanyi linnya lyakyo ttongole naye nga bye bino ebinyonyi ebiyina obulago obuwanvu bitera nnyo okubeera ewali amazzi oba ennyanja era nga kyeyagala kubanga kikutte akennyanja.

Obudde bulabika nga bugenderedde naye waliwo eryato erijja lisembera liseeyeeya lisembera mpola mpola ate ku mabbali waliwo obwa tuyinza okugamba nalyo lyato waliwo abantu ba mirundi nga ebiri oboolyawo be balinze okwaniriza bano abanaatuuka.

Ebicupa bino byonna birimu eddagala ly'oyinza okugamba nti kattabuwuka erituyamba okubeera nga tuyonja engalo zaffe era engalo zaffe bwe tuziyonza tubeera tukendeezezza emikisa gyaffe egy'okulwala.

Ekifo kino kya kusinza waliwo ab'enzikiriza eno abasinzaamu ayinza okubeera nga kkereziya oba nga kkanisa kale kisiikiddwa langi za mirundi ebiri emu ya kiragala n'endala ya kitaka mmaaso g'ekifo kino waliwo omuti ate era bw'otunula eri mu bbanga waliwo n'engeri y'akanyonyi.

Abasawo bwe bamala okutuggyako omusaayi bagenda mmaaso ne baguteeka mu bulawuli mwe bagenda ogukeeberera era omwo mwe bakeberera ne balyoka bakakutema nti olina obulwadde gundi obulwdde gundi bukuzuuliddwamu oba temubaddeemu bulwadde.

Kano ke kamu ku bunyonyi obuwawangaalira ennyo ewabeera amazzi era nga mu butuufu bw'okatunuulira kayina n'ebigere biringa ebisobola okubeera nga biyimirira okumpi n'amazzi 'oboolyawo ne mu mazzi nga kayigga ebyokulya.

Abaana bangi mu byalo abatalina busobozi kugenda mu masomero, era bw'otunuulira abaana bano oyinza okwesanga nga batono ku bo abagenda ne basoma ate era ne gujabagira kubanga abamu we batuukira okwambala n'engoye ez'ebituli kiba kitegezza olwensonga ne yunifoomu baba tebayina.

Uganda y'emu ku nsi erimu ebibuga oboolyawo ebisikiriza kubanga bw'otunula ne weetegereza obala obulungi bw'ebizimbe ebyazimbibwa obulungi olaba obulungi bw'ebizimbe ebya buli ngeri ebiri okumpi ebisiigiddwa langi ez'enjawulo naye bikyazimbibwa.

Kasasiro yasuulibwa buli wamu olwo saasira amayumba agali okumpi n'ekifo kino we basudde kasasiro kasasiro ono ayinza obbafiiramu endwadde naddala abo bennyininnyini abali okumpi naye oboolyawo ate bo bwe bamala okulwala ate ne bamusiiga ne bali abalala.

Ono alabika ng'atunda bukomo era nga nabwo buli mu langi ya njawulo wabula nga buwandiikiddwako ekigambo nti Yesu era ng'abukola alabika wa nzikiriza ya Kikatulika oba enzikiriza eno eyaakajja gye bagamba ey'Ekirokole.

Abaana mbali mu kuva ku luzzi batambula emabbali g'ekkubo ekkubo lino lya nfuufu si lya kkoolaasi mmabbali gaalyo waliyo ebitittiriri era nga ne kiragala.

Era nga tukyali ku kya kunaaba ngalo, kirungi nnyo okunaaba engalo ne ssaabbuuni n'okuba ekyovu n'okakasa nti kikutte bulungi nnyo olwo obuwuka ojja kuba obugemye. Oluvannyuma n'osumulula amazzi n'onaaba naye ate bw'oba osu... ng'ogasiba kikwetaagisa ogasibise akakokola.

Ndaba omuntu, alina kye yeetisse. Obudde bulabika nga bugenderedde era butandise okukwata. Okusinziira ku buwanvu bw'omuntu ono, alabika nga mwana yeetisse ebintu mu kakutiya.

Mu budde bwe buti nga bwe bufaananye waliwo omusajja ayinza okubeera nga avuba okusinziira ku kaguwa ke ndaba akutte olwo nno ne kifaanana okubeera nti alabika ali mu kuvuba omanyi buli ewabeera amazzi ate nga wasuubirwa okubeerawo ebyennyanja abasobola okuvuba basobola okuvubirawo.

Naye bwe weetegereza ebisolo bino Katonda yabitonda ate n'abiwa amaanyi byonna biddugavu bwe zzigizzigi era bwe weetegereza ennyo emirundi egisinga biyina engeri gye bifaananamu nga ddala olabira ddala omuntu era abagamba nti nno amazike bantu ddala bandiba abatuufu.

Amazzi gonna gye buva bwenkana emigga gino giyambako ensi mu kubeera nti nno gifukirira ebimera eby'enjawulo. Omugga bwe gubeera nga bw'ogulaba ne gutwala ne guyiwa ewali ekisenyi oba ne guyiwa mu ntobazi olwo entobazi ne ziyambako okusengejja amazzi gano oluusi ensi n'egakozesa muuu maka oba oluusi ne tugakozesa okubeera nga tufukirira ebirime.

Omwami ayambadde ttopi era ayambadde omujoozi muddugavu n'empale nzirugavu ayimiridde ku lwazi ataddeyo eddobo lye oboolyawo anaakwasa ku byennyanja by'anaatwalako ewaka.

Bino birabika nga bizimbe bya ssomero okusinziira ku nfaanana y'enzimba. Waliwo n'ebipipa omuteekebwa kasasiro nga kuliko ekigambo nti "Kuuma ekifo kino nga kiyonjo". Ebibiina bisibe era ku ssomero kuno tekuliiko muyizi n'omu.

Ebidomola biri bisatu. Ebibiri bya kyenvu. N'ekirala kya kyenvu naye kyenvu wa bino ebibiri mukwafu ate owa kino w'amazzi na bwekityo ndowooza waliwo abitaddewo oboolyawo agenda kubikuuta oba agenda kubiseneramu mazzi.

Ennyanja eno esombodde abantu bangi mulimu abawanvu mulimu abampi era buli kika kya muntu yenna ayinza okubeera nga yeeyiye ku nnyanja eno okusobola okubaako ky'agisuuza era bangi ku bo ddaba bakutte emiggo oboolyawo bataddeko amalobo okubaako bye beerobera mu nnyanja.

Ekifo kino kyonna kijjudde emiti egya kiragala omulungi. Giyinza okubeera nga gyasimbibwa busimbibwa oba nga gyemeza gyokka. Naye ate bw'otunula ku ttaka eriri wagguluko ku miti gino we giri, olaba nga waliwo obutiitiriri obuli mu kubeera nga bumeruka newankubadde nga we buli wo emiti gy'ewadde amabanga.

Omuzannyo guno ogwa lagibe gwava mu nsi eya Amerika era nga mulimu obulabe bungi nnyo naddala okkozesa amaanyi mangi ate era mulimu n'okwetomera kale nnakunkunyedda tewandisaanye nnyo kusembera muli mmuzannyo ogwo.

Bantu bangi bazimba amayumba gaabwe n'amakubo agandibadde ag'emyala ne baba nga bagazimba kati bw'otunuulira ekifo kino kisobola n'okuvaamu endwadde olw'endabika yaakyo n'obukyafu obufumbekedde mu myala gino kale bantu bangi abakasuka n'obubi mu myala.

Abaana bano bangi era ng'okwekuᵑᵑaanya bayinza okubeera nga babadde bayina omuzannyo gwe bazannya ne basalawo beekubyemu kko ku bifaananyi mulimu abambadde engoye ate mulimu n'abatambadde bandiba nga babadde bazannya kapiira olwo nno ne basalawo beekubyeko kkafaananyi anti olwo balabye omuyise ayina kkamera.